Ono mutunzi w'amasweta kubanga kino ekyalaani ky'alina kitunga masweta kigatta wuzi ne muvaamu amasweta.

Abaana bali mu kuzina amazina agayitibwa akadodi, bambadde ebyambalo ng'abazinyi b'akadodi bwe babeera. Akadodi kazinibwa ab'eggwanga ery'Abagisu. Engoye ze bambadde za za kipaapaali n'ekyeru ekya kigubaguba.

Eno njuki, enjuki egudde ku langi ya bbululu ey'amazzi, waliwo ne langi enkwafu eya bbululu. Enjuki etuwa omubisi gwe tuyita honey mu lufuutifuuti. Omubisi ogwo oguva mu njuki gwa mugaso nnyo; guwonya ekifuba, guwonya amabwa g'omu bulago era abantu abamu bagukozesa ng'oku... nga sukaali mu caayi.

Amaato gali abiri ku mazzi. Amaato gasaabaza bantu abatambulira ku mazzi. Amazzi gatuyamba okwozesa ewaka.

Omukyala awewa ebijanjaalo, omukyala ayambadde busuuti ekiraga nti mukyala muganda, ku mutwe azingiriddeko ekitambaala, ebijanjaalo abiwewera mu mu kibbo.

Bano baana babiri balenzi, beekutte batambula. Ekibafuula abalenzi bombi bambadde mpale ate balaga bayizi ba ssomero kuba bampadde engoye zifaanagana, essaati za bbululu ow'amazzi n'empale enzirugavu. Mu maaso waliyo omuntu, yeetisse ebintu wadde nga talabika bulungi oba musajja oba mukyala naye ng'era naye ali mu kkubo lye limu wamu n'abaana abalenzi bano we batambulira. Ebbali n'ebbali waliyo ensiko. Bayita wakati mu nsiko.

Omuvubuka ayimiridde emabbali w'essundiro ly'amafuta. Essundiro ly'amafuta mu mabbali gaalyo waliwo obutebe, aka kiragala n'aka bbululu, waliwo n'emmotoka nzirugavu, waliwo n'omuvuzi wa ppikipiki naye ng'atudde ku ppikipiki ye.

Enno nnyanja ate nga nnyanja eraga nti nnene kuba bw'otunuulira ekifaananyi engeri gye kigenda kyeyongera galaga amazzi gakyagenda. Mu nnyanja wakati mulimu obuzinga obutini wadde nga tebusobola kuba nga bubeerwako abantu. Ennyanja eyina emigaso mingi, etuwa ebyennyanja, etuwa amazzi, ewa abantu emirimu kuba abavubi abakolako okuvuba ebyennyanja giba mirimu gyabwe ne basobola oba nga bafunamu ssente bwe baba bamaze okubitunda.

Omwana ayimiridde ku lubalama lw'ennyanja ayambadde empale ennyimpi, ayambadde ne ssapatu, ayambadde ne T-shirt nzirugavu, eyitamukko obweru akutte n'omuggo.

Lino ddwaliro ettono ewajjanjabibwa abantu. Era obubonero obuliwo bulagira ddala nti kino kifo kya kufuniramu bujjanjabi olw'akapande k'empeke akawanikiddwa waggulu headex. Headex mpeke ziwonya bulumi bwa mutwe. N'ebigambo ebiriko eby'eddwaliro biraga nti kino kifo kya kufuniramu bujjanjabi.

Abaana bava ku luzzi kuleeta mazzi, omulenzi y'avuga eggaali, omuwala ayambako okusindika ebidomola bye basibye ku ggaali batambulira mu kkubo lya ttaka ebbali n'ebbali nsiko ekiraga nti nno eno embeera ya mu kyalo si ya mu kibuga.

Omwami omukadde asindikibwa mu kagaali omuvubuka, omuvubuka ayambadde essaati mmyufu n'empale ya bbululu. Omwami ekimufuula nti nno mukadde ekiso... ekisooka enviiri zaafuuka dda nvi era envi wano mu nsi tukimanyi nti omuntu yenna afuna enviiri ne zifuuka njeru aba akaddiye, amagaali gye boolekera mu maaso mpaawo amanyi kiriyo, bo abagendayo be bamanyi ekibatwala mu maaso gye baga... gye balaga mu lukuŋŋaana olwo kuba olengeramu abantu bangi ab'enjawulo.

Enjuki eri ku kimuli, ekimuli kiyina langi ya kakobe, enjuki zettanira nnyo ebimuli okusobola okufunamu omubisi.

Ono kase mu kibbo. Kase z'emmwanyi ezaggyibwako ekikuta ne zisigaza nsigo zokka. Era bwe zimala okuggyibwako ekikuta ne zifuuka nsigo zokka nga bwe tuziraba wano mu kibbo, zibeera ziyitibwa kase.

Obutebe obubajjiddwa mu miti n'omukeeka bino byonna bintu bya mu buwangwa wano mu mu Buganda bwaffe. Omukeeka gulukibwa mu nsansa era gutuulibwako n'obutebe bukoleddwa mmiti era nabwo bweyambisibwa okuba ng'omuntu atuulako era obutebe bwe bumu buli ne mu bifaananyi ebiwanikiddwa ku kisenge.